Bineensonni manaa mana nama waliin kan jiraatanii dha. Bineensonni alaa immoo kanneen bosona keessa jiraatanii dha.

Wantoonni bifa barreeffamaan ergaa daddabarsuuf gargaaran kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jedhamu.

Wantoonni namoonni ittiin bareeduun yookaan ittiin faayamuun fayyadaman meeshaalee miidhaginaa jedhamu.

Akkaataa naannootti tooftaalee gara garaa fayyadamuun namoonni dhimma isaaniitti kan ba'an ogummaa fi aadaa jedhama.

Bituufi gurguruun daaldalaafi gabaa jedhama.

Barreeffamni odeeffannoo daddabarsuuf gargaaran kitaaba, matseetii fi gaazexaawwan jedhamu.

Wantoonni bakka tokkotti yookaan naannoo tokkotti uumamaan kan argaman kan akka laggeeniifi gaarawwan akkasumas biqiltoonni uumamaafi naannoo jedhamu.

Wantoonni misoomaaf bu'uura ta'an kan akka lafa qotuu, horii horsiisuu, bu'uuraalee misoomaa jedhamu.